Oondjuhwa ohadhisilwa oshimpwiyu pamikalo dhayooloka kaakwashigwana. Ohadhivulu okusilwa oshimpwiyu tadhitulwa koshikuku, tadhitulilwa ko omeya, iikukya dho hadhipewa wo omiti.

Aanafaalama yoondjuhwa yamwe ohaya tekula oondjuhwa nelalakano lyokumona mo ashike omayi yo yega landithe yamone iiyemo yawo ya gwanenena.

Aakwashigwana ohaya kwata oohi moondama nenge momadhiya, opo ya wape ya mone mo iiyelelwa, ya yelele nande ya landithe ya mone mo iiyemo.

Aakwashigwna ohaya longitha omikalo odhindji moku kwata oohi momeya, ohaya vulu oku kwata oohi taya longitha okandjolo, oshishongo, eyemele nenge onete.

Mombugaa ohamumene iimeno yayooloka, oyindji yomuyo oyamenamo kuyoyene inaayi kunwamo kaantu. Mombuga ohamwaadhika woo oondundu, omamanya ogendjigendji nayilwe woo.

Iinamwenyo ngaashi oonduli odhi hole momahala ga thita. Muna omiti odhindji, oondundu osho woo omadhiya ge na omeya.

Aanafaalama yoohi oyendji yomuyo ohaye dhi tekula nelalakano ye dhi landithe ya mone mo iiyemo yawo. Yi isile oshimpwiyu yo ya wape ya lande shoka ya pumbwa moonkalamwenyo dhawo. Ohashi eta enyanyu kiipala yawo yo ya kale ye na onakuyiwa ombwaanawa.

Aanafaalama mboka haya tonatele oohi, ohaye dhi sile oshimpwiyu taye dhi pe iikulya taya gwedha mo woo omeya mehala moka dhili opo dhiwape okumunwa.

Ombuga, mombuga oha mu adhika omiti dha yooloka , iigwanga ya yooloka, osho wo oondundu. Mombuga oha mu kala wo iinamwenyo ya yooloka.

Iingulu ohayi kala koshigunda hoka hayi sililwa oshimpwiyu, ohayi pewelwako okulya, omeya nosho woo omiti. Koshigunda huka ohaku opalekwa kaantu mboka haya sile iingulu oshimpwiyu.

Ethimbo lyoondima aakwashigwana oyendji ohaa longitha iinima ya yooloka uuna taa longo momapya. Yamwe ohaa longo taa longitha omatemo, yamwe ohaa pululitha oondoongi noyendji ohaa longitha omambakumbaku.

Oshikunino shiimeno otashi tekelwa opo iimeno yimone omeya ga gwana yo yikoke nawa yo yikale yina omeya ga gwana muyo.

Aanafaalama taya sile oondjamba oshimpwiyu, taya gandja omiti koondjamba opo ya kaleke po uundjolowele ne hu mo komeho lyoondjamba dhika.

Iikwamboga oshowo iiyimati yi li komuti gumwe aguke ihayi pile oshita. Ohaku kala ku na omagongwa naambyoka yapya tayi vulu okuliwa. Mbyoka tayi vulu okuliwa ohayi konwa ko e tayi ka telekwa nenge e tayi yogwa e tayi liwa ethimbo ndyo, omanga omagongwa ohaga kala ko e taga tegelele okupya.

Oongombe ndhika otadhi li iipalutha, opo dhi kale dhi na oonkondo nuundjolowele. Dho ndhoka oosimba opo dhi gandje wo iipalutha mbika kuunimwena wadho.

Omadhiya, omadhiya ogendji ohaga kala ga kundukidhwa kiihwa nenge komiti. Momadhiya ohamu mene iigwanga ya yooloka ngaashi omwiidhi, omavo nayilwe.

Iingulu Iingulu mbino oyili moshigunda shoka sha topolwa muukololo owundji. Iingulu mbino ohayi silwa oshimpwiyu kaantu.

Oonkoshi niinamwenyo yilwe mbyoka hayi kala momakuti, ohayi adhika momithitu moka ihaamu ende lela aantu, molwaashono iinamwenyo yimwe mbino oya nika oshiponga.

Ombuga, ehala lya andjuka, lyaa na omatungo lyaa na iiyenditho lyaa na aantu oyendji. Aantu oha ye ya oku talelapo ehala ndika omalupita.

Uudhila, hawu nambela tuu kehe mpoka wa hala, ka wu na uumbanda washa. Ohawu vulu okunambela komiti osho wo koongodhi dhomalusheno.

Nonande owaadhe oonkenya dhakunwa esiku limwaalike oshimeno ohashi vulu okukoka shayooloka nenge iimeno ohayi koko yayoolokathana. Opena yimwe tayi vulu oku koka yili ponkatu yimwe ompanga otwaadha yimwe oya thigapo ooyakwawo.

Iikulya yOshiwambo ngaashi oshimbombo shomahangu nenge ongalamithi Yaluteni , ekaka oshowoo ondjuhwa nenge Kahadha . Iikulya mbika oyasimana momalutu getu molwaashono ohayi tupe oonkondo nuundjowele mboka twapumbwa momalutu getu.

Aanafaalama yomiikunino mbyoka yopamuthika gopombanda ohaya tekele iimeno yawo taya longitha oopaipi dhopashinanena, opo ya wape ya kale ke iimeno yawo yi li muututo wa gwana wa yeleka nawa.

Ondunda yokulala. Mondunda yokulala ohamu adhika unene oombete, omakumbatha , iikusinga nayilwe woo mbyoka hayi tulwa pombete. Omu na woo okaafula hoka haka kala ka tulwa omagadhi gokugwaywa, onete yokugamena aantu kaya like koomwe.

Oondjuhwa odhi hole okukala dhi li pehala lya andjuka nawa, molwaashoka ohadhi mono ompito yokukala dha manguluka, dho tadhi hadha iikulya yadho, dho tadhi dhana wo noondjuhwa oonkwawo.

Aalithi yiimuna ohaya kongo ehala ndyoka lyo opala okulitha iinamwenyo yawo. Ngaashi ehala li na omwiidhi gwa ziza nawa, mpoka pu na nuumeya wu li pooha, opo iimuna yawo yi mone ayihe mbyoka ya pumbwa poshikando.

Aanasikola ohoya ndundukilwa moongulu mambo moka hamu adhika aalongisikola ya yooloka elalakano lyaalongwa opo yeye kosikola oya longwe okulesha nokunyola.